Neba tɛɛtɛɛ la su kaaya tɛɛtɛɛ. Ka ba mene zeŋ, ka ba mene meŋ are. Tevaar tevaare meŋ, tevaare meŋ be la a be

Pɔgeba tɛɛtɛɛ la pɔgeba tɛɛtɛɛ la zeŋ a su kaayatɛɛtɛɛ a taa tewɔmɔ meŋ tɛɛtɛɛ tewɔmɔ meŋ tɛɛtɛɛ.

Noba la be ba toma zie a su kaaya tɛɛtɛɛ kyɛ ka dari zeɛ a biŋ ba soŋsoglesogɔ.

Laafeeloŋ tontonema la korɔ nobɔ tēē ba mine zeŋ la a tabuli ba mine zeŋ peɛle la a tabuli ka ba mine meŋ are a tabuli nimitɔɔreŋ.

Biiri bata la ɔɔnɔ kõɔ. Ba taa la bootiri ata, kaŋa taa la booti pelaa, kaŋ meŋ taa booti meŋɛ. Kaŋa su la kparsɔglaa ka kaŋ meŋ su kpardɔree

Pɔge la zeŋ ŋmaara kommie ane soɔ ka rɔba ayi ka rɔba tɛɛtɛɛ ayi a biŋ o nimitɔɔreŋ dakogi ko o zeŋ ne.

Sobiri tontonnema la enna paapore a sobiri koŋkogiriŋ. Ba su la kaayaa tɛɛtɛɛ, ka ba lɔre are a ba puori.

Fintibilii tontonema fintibilii tontonema la ba su la kaaya tɛɛtɛɛ a vɔgle zupili doɔre kyɛ toŋ nɔɔteɛ naŋ pɔge ba gbɛɛbiiri.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

Seemaa la dɔgele teebole zu, mui waa la zeere, bɛŋ meŋ waa la zeere taalea waa la pelaa, bɔɔdemoɔmɔ meŋ paale a seemaa poɔ.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

Noba la… noba bata la are Ba su la kaaya zeere a vɔgele kpopeɛle kyɛ ti pɔmpe gbɛre, a a kuri mine waa la dɔre ka mine waa zeere.

Dɔɔ ne biiri gyamaa. Dɔɔ ne biiri gyamaa la mara vũũ ka korpɔɔto a biŋ o nimitɔɔreŋ.

Pɔge la a taa sakubiiri a gaŋna ne a sori lobuluu logeren arɛɛ la a sori zu ka yiri buluu meŋ

Zimpɛnoo zie la ka dakog tɛɛtɛɛ a biŋ ka taabol tɛɛtɛɛ meŋ biŋ a sɔgsɔgli sɔgɔ.

Die poɔ la ka bonganaa a biŋe ka kupri peɛle a dɔgle ka die basɔglaa meŋ gaŋ a teŋɛ sogɔ.

A pɔgeba la ŋmaa gyili a zie ŋa a tabol zu sola la ka ba are kɔge a tabol zu ba zɛge la ba nuuri ka teere be a zie kyɛ ka ba ŋmaa gyili a nyɔge taa nuuri a zɛge do ne saa pelaa lɛ.

Noba la zeŋ ne dakogre, noba la zeŋ ne dakogre ka ba mene are. Tabule biŋ la a ba nimitooreŋ ka gane piɛlee a dogle

Noba la deɛnɛ deɛme. Ba su la kaayapeɛle. Kaŋ toŋ la nɔɔtesɔglɔ, ka kaŋ meŋ toŋ nɔɔtezeere. Kaŋ su la kaayarɛɛ naŋ waa tevaar waaloŋ, a are a pooli zie.

Uhuu uhuu die die poɔ la zemaa zie la ka dakogi tɛɛtɛɛ ŋmaagyile tabol gantɛɛtɛɛ ane doge meŋ dɔglɛɛ la.

Bibiiri biiri bibiiri bata la ɔnna kõɔ ba zaa la vūū kyɛ taa buuti tɛɛtɛɛ a ɔnnɔ ne a kõɔ a baa poɔ ba su la kparre tɛɛtɛɛ.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

Gbenne ne wɛnee la a gbenne nyoŋ la a wɛnaao kaŋa kaa taa ba be a puori a waana.

Noba tɛɛtɛɛ la zeŋ su kaaya tɛɛtɛɛ. Ka tepuurii biŋ ba nimitɔɔreŋ.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

Vūū tontoneba la a tona ba toma a boŋ ba naŋ are o poɔŋ waa la doɔre ba su la kaayɛ tɛɛtɛɛ kyɛ vɔgle zupilee ka a yitaa kyɛ ka a waaloŋ ba waa boŋyeni.

Bibiiri la zeŋ daa zu. Ba su la kaaya-tɛɛtɛɛ. Ba nimitɔɔre waa sɔgela, sɔgelaa ane peɛle.

Poge la zana o komputa. O yɛre la kaaya sɔgla kyɛ zeŋ ne dakoge.A bare o kyɛ bare o zu koɔgloŋ. Kyɛ ka kole meŋ biŋ pieli oŋ

Noba la su kaaya tɛɛtɛɛ a wa a a boɔra a waana ka ba deɛ deɛmo noba la su kaaya tɛɛtɛɛ waana ka.

Poge la zeŋ, poge la zeŋ dɛle o sitor poʊ aa dɛle o wagyere kyɛ laara. Wagye tegteg la

Lɔɛ la a di vŭŭ, a lɔɛ mine waa la peɛle k'a mine meŋ waa sɔgla. A zie peɛle la sokoɔraa noɔre. Lɔɔzeɛ kaŋa meŋ zoro la a sobiri zu.

Biiri bayi la kaŋa ziŋ la dakogo zu kaŋ meŋ dɔɛ la a de kyaaraa a weɛrɛ a o tasoba zu.